Omubumbi ali ku kyuma kye bakozesa nga babumba era ng'engalo ze zonna zikutte ku kibumbe ky'agenda mu maaso okubeera ng'abumba. Wabula kyonna kye kiri, ataddemu obwegendereza obw'ekika ekya waggulu kubanga tayagala kwonoona kibumbe kye.

Ensolo ez'enjawulo ziri mu ddundiro lyazo zoolekera okuba nga ziddayo gye zisula kubanga mu kadde kano, obudde bwali buwungedde ng'enjuba etandise okugwayo, obudde butandise okudda ku bunnaabwo.

Enkulungulo eriko amakubo ana ag'enjawulo. Gonna amakubo galiko ebidduka okugeza ng'emmotoka, kuliko eggaali n'ebidduka eby'enjawulo nga biri mu kuyisiŋŋanya.

Abakyala basatu batudde wamu mu ntebe bawayaamu era nga basanyufu ebitagambika nga bakozesa ebyuma bikalimagezi.

Omugoba wa pikipiki agezaako okusaabaza abasaabaze ng'abatwala mu bifo eby'enjawulo, wabula nga yonna gy'aboolekeza Mukama y'amanyi.

Enseenene, enseenene zino zimaze okukongolebwa bulungi tekuli yadde ekyoya n'ekimu era nga ziteekebwateekebwa okubeera nga bagenda kuzisiika nate era zongerebweyo ku mutendera oguddako.

Enjuki etalaaga mu bimuli eby'enjawulo wabula nga bino ebimuli birabika bulungi era nga binyirivu biri mu lutobazi olweyagaza era ng'ebimuli bino eno biri mu langi eya bbululu wamu n'ebikoola ebiri mu langi eya kiragala.

Emmwaanyi zengedde bulungi era nga zeeyagaza, zino ziri mu kibatu eky'omulenzi omuto, era nga emmwaanyi zino ziraga nti zaali zaakanogebwa kubanga zirabika bulungi ate nga ziraga nti nnyonjo.

Enjovu, enjovu ziri ku lubalama lw'ennyanja, zigenda mu maaso n'okubeera nga zinywa ku mazzi kubanga ziraga nti zikooye era zijjudde n'ebisooto ku bigere byazo wabula nga n'amasanga gaazo mawanvu ekitenkanika.

Emmotoka emmotoka eno esaabaza zinnewaazo nga zifunye obuzibu yeewanise mu bbanga era ng'amagulu gaayo gali waggulu wabula ng'emmotoka gy'eweese eri kkalebwerebwe ak'okugwa.

Omukazi, ono nno aleese ebinyonyi omuli enkoko, embaata wamu ne ssekkokko mu katale k'ebisolo n'ebinyonyi era ng'atudde ku katebe alindiridde abaguzi okuva mu bitundu eby'enjawulo okubeera nga bamugulako ebinyonyi by'aleese mu katale.

Enjuki ebuuka okuva ku kimuli ekimu okudda ku kirala. Kyonna ky'enoonya kyandiba nga kigenda kugiyamba kuba eraga nti eri mu bwetaavu. Wabula ng'ebimuli ebiriraanyeewo ssaako n'ebikoola byeyagaza kubanga nabyo biri mu langi eya kiragala.

Ekkula ly'omugga era nga ku lubalama lwagwo kuliko obuyumba obwazimbibwa obulungi, obulabika obulungi nga waliwo n'emiti egyeyagaza era egisanyusa. Ku mugga kuliko amaato agasaabaza abantu.

Ente ziri mu ddundiro lyazo wabula ng'ente zino zirabika bulungi era nga nnene bulungi. Zirina amayembe amanene ate nga mawanvu, ziri mu langi ez'ebika eby'enjawulo; ezimu ziri mu langi enzirugavu ate ng'endala ziri mu langi ey'akatakketakke wabula nga n'omuddo mu ddundiro lyazo gufaananira ddala bulungi.

Omwana ow'obuwala akunukkiriza emyaka kkumi n'etaano asitudde endiga ayali endwadde ng'giggya ku ttale okugitee okugizzaayo ewaka we yali esula.

Omusajja ayambadde akakookolo akabikka omumwa n'ennyindo, wabula ng'alina enviiri mpanvu era nga nkulu. Omusajja wa katakketakke bw'oba omutunuulidde. Ayambadde olugoye lwa mikono miwanvu era nga lulimu n'obutolobojjo.

Ekkula ly'ekitoogo. Ekitoogo kirimu ebitoogo bingi. Mulimu ebitoogo ebiwanvu, mulimu ebitoogo ebimpi, wabula nga byonna biri mu lutobazi era nga biraga nti byeyagala.

Abantu ab'enjawulo bayimiridde e Busukkakkubo wabula nga waliwo n'abagoba ba boodabooda ezisaabaza abantu ssaako n'emmoloka za buyonjo ezigenda mmaaso n'okkakkalabya emirimu mu kitundu ekyo.

Omuvubi ng'agolomola obutimba okubuyoolayoola okubuggya mu lyato alabike ng'abuteeka ku lubalama kubanga mu kaseera kano yali ava kuvuba era ng'ebyennyanja aleese biyitirivu.

Eryato ly'abavubi nga liri ku nnyanja wabula nga liriko n'amalobo ga g'abavubi; amalobo agawerako ddala ataano ng'era balindiridde okubeera nga abagenda mu kuvuba.

Emmotoka entono ey'obuyonjo esala ekkubo okuva ku ludda olumu okudda ku ludda olulala wabula ng'emabbalibbali waliwo ennyumba ezeesudde akabangirizi okuva mu kibuga ekimu era nga ku zo waliwo n'eriko akatimba akagyetoolodde.

Emmotoka ey'obuyonjo eyimiridde okumpi n'omusajja ayina amatooke ku ggaali, wabula nga bano balabika nga bali mu kuteeseganya ku bbeeyi y'emmere y'amatooke kubanga amatooke go mangi, malungi, manene ate galabika bulungi.

Abavubi bali wakatikati w'ennyanja, bagezaako okubeera nga batetenkanya balabe ng'ennyanja babaako kye bakola okubeera nga bafuna ekigulira Magala eddiba. Wabula ng'ennyanja mu kaseera kano yali ng'efuukuuse kubanga yaliko amayengo agawererako ddala.

Ebifaananyi ebisiige ebiri ku kisenge nga kuliko eky'omukazi n'ebirala bibiri nga byo bya basajja era nga bambadde bulungi ne banekaanekana wabula nga munnaabwe gwe basikambula ate ye ali bwereere.

Emmotoka y'obuyonjo eyimiridde ewali omusuubuzi w'amatooke wabula ng'amatooke gano g'asibye ku ggaali go galaga nti matooke malungi kubanga galina eminwe emiwanvu ate nga minene bulungi ate ng'amatooke gano makulu bulungi. Bandiba nga bateesaganya bbeeyi ne n'omuguzi w'amatooke ssaako ne kage ne kagatunda.

Emmeeri oluvookwaya eyimiridde ku lubalama lw'ennyanja era ng'erinda ebyamaguzi okulabika nga yeeyongerayo, wabula ng'ennyanja nayo bwaguuga.

Obudde bwa kawungeezi. Omusajja ayambadde olugoye lwa kkala nzirugavu. Agezaako okutetenkanya alabe ng'avuba ku byennyanja mu mugga naye ng'obudde bwo tebuli ku sayidi ye.

Ente ziri ku ttale zeeyagala mulimu n'ennyana zaazo zigiri mu kulya omuddo ogulabika okuba nga gulabika bulungi kubanga guli mu langi yaagwo eya kiragala.

Omuti omunyirivu obulungi era ng'omuti guno guliko ebibala, wabula ng'ebibala bino bitono mu sayizi; wabula ng'omuti guno gulabika bulungi kubanga guyina obukoola obunyirivu ate nga buli mu langi eya kiragala.

Amaato nga gali ku lubalama lw'ennyanja era nga gabikkiddwako bulungi, era nga gasibiddwa bulungi obutabeera nga gatoloka ku bagoba baago. Amaato gano gawererako ddala era nga n'ennyanja nteefu bulungi.